Monena sho aantu inaya hala we okumbwinda, okuyoga momeya gomithima omolwa ekako lyago, oya eta po uuthima woshinanena, mboka hawu vulu okutulwa nokupombwa omeya.

Ehala unene lyiikwafaalama ohali pula omuntu opo a longithe oshimaliwa oshindji mokulanda omashina, iitenda noshowo iinima oyindjiyindji yi na sha nomipepo noolamba dholusheno, opo iimeno yi koke yi li mehala ewanawa lya yela lyo opalekwa, yo otayi koko yi li wo mehala lya andjuka nawa.

Lunkima okanamweyo ka shitwa keli molupe hambala lu fe lwomuntu oshoka owala sho ko ka shitwa oka shitwa kana omafufu ogendjigndji nomushila omule. Aanut ne ta yooloka kutya kayena omushila omule. Ko konyala okena ngaa ominwe dhafa dhomuntu nokoompadhi wo okena uukwatya wafa waantu. Wumwe ohawu vulu okutekulwa tawu tameke wu uvite ko tawu longo ngaashi aantu. Wumwe ohawu kala ngaa momakuti gawo mo tawu hupu momulya iiyimati.

Omahala gamwe oge li komikunkulo go milonga no mbepo hayi kala tayi pepe nawa ontalala. Aatalelipo ne oyendji oye holo okweenda niipundi yawo mbiya hayi teyagulwa po ndele tayi vulu okweendiwa nayo peke. Nuuna nee ya kuutumba ohaya kala taya nu otee ontalala noshowo oku popya omadhiladhilo omape ngoka taga tungu nonkene yena oku humitha komeho eliko lyoshilongo, noshowo ehala lya landulako mpoka taya ka talelapo.

Katali naye oshinamwemyo shoka shi hole momeya nongele megumbo owa adha shi hole unene nene paantu oto tila komaihumbato gasho, oshoka ohashi vulu wo nokuuva ko aantu sho taya popi ngele osha kala sha dheulikika nawa. Ombwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka nokuli hatu vulu okutya ohayi thimbula, oshiponga ngele tashi ya nohayi vulu wo oku tupa omandhindhiliko uuna eshito tali inyenge.

Uuyuhwena owo wumwe mboka tawu longithwa, onga tawu wendwa opo wu ninge oondjuhwa oonene ndhoka tadhi longo oshimaliwa nayi methimbo lyongashingeyi. Oofalama dhoondjuhwa ohadhi ningi kutya omayi shaa ga tendulwa, uuyuhwena mbuno ohawu igongelelwa e tawu kala wu li mehala limwe li ikalekelwa lyo olya yela, lyo oli na oolamba. Nuunaa nee wa wendwa, ohawu koko muule woshiwike shimwe, opo wu wape wu ka landithwe po nawa.

Oondama dhimwe odha pompolelwa omikanka moka omo hamu tondokele omeya ga vule ga thike mpoka pu na iimeno go ga andjakanene moshikunino ashihe. Shino osha ningwa oshipu, opo owala aantu kaaya longithe omashina gokupomba omeya okuza momulonga, nenge medhiya ndi enene gu ukitha moshikunino.

Aasilishimpwiyu yoondjamba ohaya kala ya zalekwa noyi igililikwa okukala noondjamba nankene ye na okulonga nadho opo kaadhi kale oshiponga oshinene kuyo, dhimwe ohadhi tekulwa nee dha fa aantu taya tekula iinamwenyo mbika yetu ya kehe esiku, tadhi pewa omahini oshoka ohadhi li wo nomwiidhi dho tadhi silwa oshimpwiyu dho dhi shiwe dhi koke.

Iipundi aluhe shaa wa dha yalongekidhikwa ya tulwa po komuntu e na omutima omuwanawa, ehala lya yela lyo oli na omeya tali pepe ombepo ontalala nawa, naashi wa kuutumba po omadhiladhilo ohaga kala geli mombili. Shino ohashi etitha aantu opo ya konge omahala ngoka geli moondundu po opuna omulonga oshoka ogo haga gala ge na ombepo tayi pepe nawa.

Oshikuki shevalo oshitoyetoye naashino ohashi ningilwa onomenawina uuna pu na iitithi yomavalo nenge iituthi yoohango, mono aafuko haya ningilwa oshikuki shawo. Shino ohashi ningwa nee nelalakano opo aantu yiinyanyudhe konima yagalikana. Iikuki ohayi ningwa nee pamaludhi ga yoolokathana nosho woo oyina omikalo ndhoka hayi longo.

Omavo ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi mene momadhiya. Oga kala haga fukwa kaaga liwe manga inaaga adha unene shampa ga mena ndele e to adhika toga dhudha go inaaga adha nokooyene yokomikunda oko to ka hulila wu ka pangulwe wudhengwe komatako niipokolo opo wuze uulayi mbo.

Aantu yamwe muunkulungu wawo peha lyoku kala yena uunima wo kutula omeya giimuna noshowo giinimawneyo mbino yiikwamawawa ohaya fulu ashike elambo yo otaya tulamo osamende noshowo omeya opo iinima mbino yiitekulwa yomegumbo yikale tayi ninwe mokalambo kawo hono ihaaka pwine nokuli.

Pomahala gamwe shampa wuli po ohapu kala pwa ziza nawa pu na omuzile omutalala nawa, shino ohashi ningwa nelalakano, opo mpoka hapu kala pu na aantu pukale puna ombepo ontalala tayi vululukitha oma dhiladhilo nolutu, opo ala ayihe yi ende po okamukwinkololo. Mehala muno shampa wuli mo omadhiladhilo ohaga kala geli pehala ngoye todhiladhila nawa to endelele iinima yongushu noyuukiilila nongele owali todhiladhila muupyakadhi iinima ayihe ohayi ya pehala nomombili.

Uunamwenyo wumwe ngaashi mbuno womeshito, uunima wa pumba lela oshoka ohawu monikwa ashike momahala ngoka ge li mombuga. Wo natango kawu hole paantu oshoka owuna ohoni, shampa keya paantu ohake ya po ashike taka inyowo. Uunamwenyo mbuno ngele owuli mehala wuli mo otaka vulu wo oku ku lila onyama nenge oshiyelewa ngele oweshi thigi puuyelele.

Evi shampa wa adha tali pululwa, ihe olya kukuta ohali ningi ontsi, shono hashi eta omwiidhi gu kale inaagu tetwa nawa naantu shi tamu ka kuna iimeno ohayi ka kala unene yi li momwiidhi ngaashi momapya. Evi shi tali ka tuta lya lokwa nawa go omwiidhi ngoka gwa pululwa ashike gwa kwalwa opo tagu piti mo koshilwa hoka, shono hashi hepeke aantu shi taya ka helela, oshoka ihashi kala oshipu unene.

Omatama oge hole pehala pwa talala nawa. Nuuna ye ga tula muunayilona wawo mono oha yega landitha gena ongushu ombwanawa oshoka oga pakelwa. Go ogeli mehala lya talala nawa. Omatama ohaga dhogeke omuhoka yo yamwe oha ye ga ningi oosopa.

Oohi ndhoka dhomomeya oonduudhe dhomuthenu shampa wa adha tadhi liwa we dhi yoga nawanawa nevi, e to tetele mo omatama gOshiwambo momuhoka gwadho ito zi mo, oshoka odha dhoga nawa. Aluhe ohatu dhi adha momatale nuuna efundja lye ya ohatu ningele ko elago. Ohadhi kala oonene nuuna dha kukuta ito zi mo nelaka otali latha owala sigo okeyulu.

Kahadha ngele okweya poku kushimona iilya mpono ohali tagupumo ye oha hadha. Ngele okwa mono aantu ya pulula mepya ohayi aka hadhemo iilya ayihe eyi lyemo Ondjuhwa oshinima shimwe shi hole okulya omakunde, iilya noshowo uupethupethu melundu.

Aantu yamwe momagumbo gawo, oye hole oku kuna mo iimeno oyindjiyindji, anuwa opo ombepo yi pepe nawa. Iimeno oyi li ya simana meshito oshoka ohayi tu pethitha ombepo ya yela, yo oyo wo hayi tupe ombepo ndjoka twa pumbwa oku fudhila mo. Shono hashi kala oshiwanawa aluhe opo egumbo lyoye lyi kale lyakundukidhwa komiti lyo lyi ete wo ehala lyi kale tali monika nawa, kaya ziza nawa. Kakele wo ohayi kakeke nomafo gawo, uuna tayeende taga kukuta ndele kapu na omu opaleki.

Onkwandambi okanamwenyo komushila omule, ano oko oka talika kako onga uuyamba moshigwana shaawambo, oshoka ohaka longithwa mokugonda, okudhipagwa miituthi yoohango noyoosa opo aantu yashuwe ya mone ko omweelelo. Ongombe oyi li oshilyo sheliko sha simana mokati kaawambo, oshoka oya talika ko kutya ngele ku yi na, nena ngoye omuthigona.

Omulithi gwiimuna aluhe oku na okukala a kotoka noha kala e li uupathi a tala ashihe shoka tashi inyenge pooha dhiimuna. Iimuna ohayi vulu okukala yi li melundu tayi li ihe nani omu na omayoka, onkene hayi kotokelwa noyitakamithwe, yo opo wo yaa ze mo nenge yi pugume mo mondjila kaa yi ka lye omapya gaantu. Iimuna oyi li nee ya simana, oshoka ohayi tu kutha omukundu gosheelelwa ngaashi ponyama yoosa noyoohango.

Okayandje okanamwenyo kamwe ka kotoka ko okena iindunge yimwe ya kaka, shampa wadha ke li niinamwenyo iikwawo mokuti ko aluhe oka nuka po ke li ohanda lela kaningila kutya kehe oshiponga tashi inyenge ko oka tondoka ,okakala keshiwike kutya okashitwa okena oondunge odhindji kevule shimbungu.

Endombo olya simana unene ngaashi PaShiwambo . Oho adha gadhikilwa momukunkulo gwenkolo nenge twaadha gakunwa nokuli posheelo. Aawambo oya simaneka endombo oshoka anuwa ohali keelele oombepo oombwiinayi. Omanga yamwe woo ,ohaye li longitha okutekela momeya ngoka haga nuwa koondjuhwa , oshoka olyiitalwa kutya olina iitungithilutu . Endombo nduno ohali longithwa woo nokuyoga omiti oshowoo oothewa.

Pelugo shampa pe na iiyimati nena onkalamwenyo oyili nawa. Yamwe momagumbo Oha ya kala ya tulamo Iinima oyindji moondoha dhawo ngaashi omandjebele, nosho tuu. Iinima mbino oho adha nee ya pakelwa uuyaha owi i kalekelwa ,iinima mbi yi na iikwamboga no showo iiyimati oyi ikalekelwa nuumeno woku fudhitha nawa ombepo . iinima ngaashi oosindo nosho nosho owi ikalekelwa opo pukale elandulathano.

Iikwamboga ngaashi oomoga noomboga dhoka hadhi ithanwa ookambindji oyi li yasimana oshoka una toyi ningi weyi kwatela mo muunafaalama woye shampa oweyi likola mo oyindji nena owuna ompito yokutuma kiilongo yi ili noyi ili wuka mone ko iiyemo yakola ngweye wu tamununemo uunafaalama woye wulonge oyendji yendji.

Ehala lyokulonga oongala mono hamu longwa oongala dhoshili dhomwenyo nenge dhi oonkunkutu dhono nee hadhi kalongithwa unene komayendo nenge una omuntu ta zala omaguyo ohaya pewa omagano goongala.

Ondjima , okalikama okahihihihi hono haka kala keli mokuti. Ano ohaka longwa meshito ka ndjanga haka kala taka nuka iihwa ya yoolokathana uuna keli mokuti mo. Oke na nee eshito lyafa lyomuntu oshoka omaihumbato gako ambala ashike gafe gomuntu.

Iimeno shampa ya tekelwa nawa ohayi kala yi na omafo ga nyanyukwa nawa , shono hashi e titha ehala li kale lya ziza nawa, oshowo dhi ime iiyimati iiwanawa tayi koko noshowo okutsikila okumenitha oombuto ndhoka tadhi ka likolwa iilikolomwa hoka. Iimeno oyi hole omeya, onkene oyi na okutekelwa ethimbo lyongula, omutenya nokomatango.

Aamati yokOkaoko, omuhoko gwAaherero ogu na omihoko odhindji ndhoka dhi na oonyapilaka ngaashi Omuwambo-Aawambo, kakele nee mbano oyo mboka ya dhiginina lela ya dhama momidhi dhopamuthigululwakalo gwawo nosigo onena ndjino ohaya zala omizalo dhawo dhopamuthigululwakalo. Aasaane oho adha ngaa ya zala iiteta yawo mbyono noshowo omawe moothingo nuugala wawo komitse, yo oho adha ya kulwa eyego lyopevi.

Oondolopa dhokomunkulofuta odho dhimwe dhoka dhili dha simana, naantu mbano oha ya hupu nonkalo yuutalala, oshoka efuta oha li kala tali pepe ombepo ontalala. Ohadhi tungwa po nee shaashi ohadhi kala tadhi hili aayendinandjila mboka ha ya enditha iinima yawo momafuta ta ya longitha oombawutu.

Egulu komukunkulofuta aluhe ohali kala lya andjakanekwa iikogo, shono hashi etitha nokuli onkalo yombepo yokomukunkulofuto yi kale ya talala esiku nesiku. Iikogo mbino ohayi kala ko nee to adha tayi ningile aantu omatilitho to hala wu tye oku na omvula, ihe omvula ndjono oyo ngaa itaayi lyata pevi.

Omeya ogo omwenyo nuunafaalama wongashingeyi otawu pula aantu taya longitha omeya. Iikwamatungitho nosho wo mboka haya tungu otaya pula okulongitha omeya kehe ngaa pamwe moshigwana aantu otaya longitha omeya onkene nee tu na omukalo gwokugongela omeya gomvula ngono hatu vulu okugafulila oondama, omithima nenge okugatungila uuthima noondhopi dhopashinanena.

Ethimbo limwe shampa ku na uulumbu ano ondjala yiimuna aanafaalama ohaya kambadhala okulongitha omashina opo ya kweye omwiidhi, go gu shiwe gu landithwe gu gandjwe po kiimuna. Omashina nee ngano ohaga kweya ndele e ta ga tonyo omwiidhi nguno, sho tagu landithwa ogu li mookumbiki gwametwa gwa metekeka.

Oonkwandambi odhindji ngaashi puunamapya nuuniimuna ohadhi vala uutana oouyali, ano uukwana. Uutana mbuno ohawu dhindhilikwa nduno tawu tulwa uupapa momakutsi naamboka tawu yaminine ohawu tulwa iilongitho momayulu opo kaawu yaminine. Ohawu koko tawu nawa, oshoka ohawu li pamwe nooyina, ihawu tongolwa sho osho hawu ka vala e tawu tanitha oshigunda.

Aakuthimbinga muunafaalama unene aasamane mboka ya kulupa . Ngele omusamane a penzelwa ihayi we kegumbo unene mboka ye hole okumuna iimuna nosho woo iimeno ohaya yi koofaalama dhawo, opo ya wape ya ka sile eshito oshimpwiyu.

Ekondombolo ondjuhwa ndjoka yili yasimana moshigunda shoondjuhwa nenge nditye moshikuku oshoka oyo hayi tanitha oondjuhwa uuna dhili koshikuku ngele tayi londekwa. Ekondombolo ndino olili wo owili yetu yo peshito ndjoka ya kalo ko hayi longithwa kAawambo, oshoka uuna kuli pokusha olyo lina oshimpwiyu shoku iga, aantu ya mone kutya okwasha nani shili.

Oombakumbaku odhi ivule moonkondo noshowo muunene, dho odha longwa dhi na omadhina ga yoolokathana nomoonkondo dhokulonga oho mono kutya opu na eyooloko pokati kokambakumaku hono okashona naandho oonenenene.

Onduli oyo okanamwenyo okalele ka katya othingo ondendeka, ndjoka hatu adha momahala ngaashi Etosha nosho woo mugalwe ngoka giikalekelwa ga nuninwa oku gamena iimuna mbyoka yafa yanika iikwakuti. Oonduli nee dhino oha tu dhi adha uunene ngaashi momakuti nosho woo momahala ngoka giikalekelwa gopawumwene.

Eshina ohali longithwa unene moku fula iikapa miikunino mbyoka hayi longo iilongonwa ngaashi iikapa nenge iihakautu. Nuuna nduno tali longithwa ohali longo ike koonyala, sha simana oonkongo ashike dhomuntu ngoka eli kwata opo ashuwe oku fula noku gwanitha po iilonga ayihe pethimbo.

Oshingulu oshinamwenyo shimwe shi hole onyata. Shingulu shampa wa adha e li pehala ota vulu okuya momeya ndee ti ivugagula naanawa ndee e ta yele ashike okonima owala yethimbo ye okwiikakeka natango. Iingulu ohayi munwa nelalakano lyokumona onyama na ohatu mono aanangeshefa oyendji taya landitha onyama yoshingulu oshoka anuwa oyi holike nayi nayi kaantu. Omuntu pashiwambo shampa anuwa ihaa li onyama yoshingulu nena anuwa okwa nika oshiponga.

Oombaka dhimwe dhomoludhi dhiikwamawawa ndhoka hadhi vulu okukala tadhi tekulwa momagumbo. Dhodhene odha faathana ambala ashike noondjuhwa. Kakele nee ohatu dhi adha dhi li momalwaala ga yooloka dhimwe oontokele dhimwe oondudhe dho odhi na onyama ontoye, tayi tokola elaka. Uuna ne wa adha dha telekwa komuntu eshi okudhitekela ndele ta tula mo uuselesese nosho tuu ito zi po.

Ndjamba mupawul' oshihwa. Ondjamba shampa wa adha tayi ende miihwa ihayi kunduluka oshihwa nenge yi shi ende pooha, ohayi teyagula owala tayi ende tayi lyatakana kehe pamwe. Oshinamwenyo shimwe shi na oonkondo sho oshi na oshiviha. Nongele osha si mpono onyama ohayi liwa kaantu ndele taya kala ye na omalutu ga paluka.

Aanafaalama oyendji uuna taa landa evi, moka ya hala okutameka okuninga oofaalama dhawo, ohaya landa unene evi ndi enenenene lya shiga ko naana li li lwokooha koondundu hwi. Evi ndika etiligane oli li lya simana oshoka olyo hali mene nawa iimeno, ngaashi unene iikwamboga ngaashi omandjembele nayilwe wo oyindjiyindji.

Omadhiya gomeya ngono aantu haya vulu oku tula mo oohi ya shiwe yedhi indjipaleke, yo ya shiwe oku dhi landitha po, ya nkondopeke eliko lyoshilongo nenge ya nkondopeke eliko lyoondjato dhawo. Shino ohashi ningwa unene ngaashi kiilongo mbiya ya yambuka po lela paliko nenge ngaa pwambi yetu opo tayi putuka ya shiwe oku hwapapaleka eliko lyawo. Shino oshili nee sha simana unenenene moshigwana shanakanena.

Oshikuku osho ehala moka hatu edhilile oondjuhwa, opo dhi kale dhi li megameno. Unene ohashi ningwa nelalakano lyokukeelela oondjuhwa opo kaadhi kale tadhi endaenda dho tadhi nyateke egumbo noonyata dhadho, nongele opethimbo lyomvula nena ohadhi edhililwa opo kaadhi ka hadhe mo iilya mepya. Dho odhi li wo oshiyelelwa sha simana momuhoko gwAawambo.

Utekinolohi wongashingeyi otawu longo nuunaafaalama mono hatu mono iimeno ya menenwa noya longwa lela tayi menele miinima yopashinanena, opo yi vulu oku ima iiyimati tayi endelele. Mono hayi tu etele iiyimati konima yiiwike ooyili nooitatu, shoka oya tulwa uuhoho nomiti kamana mbono wa dhindwa wa dhindikika, opo wu shiwe oku andjaganekitha nenge wu okuhwepopalekithe onkalo yoshimeno kaa shi se.

Okugulu kwambakumbaku shampa wa adha kwa tsuwa, nena oku na ondilo, ko okudhigu noku na uupyakadhi nuudhigu moku ku longulula ku shiwe ku tsikile okulonga. Onkene aahingi yoombakumbaku ohaya kumagidhwa kutya ya hinge ando momahala moka kaamu na iithindi mbyoka tayi vulu okutsa omagulu ngoka, opo ga kale ge li muukolele waaluhe go ga shiwe okulonga ethimbo nuule, oshoka oge na wo ondilo nayinayi.

Oshikulundundu Oshikulundundu ehala ndyoka lya kala ko nale nale. Muuyuni wopaife ohashi tali ka ko unene sha fa omukalo gokuhila aatalelipo, opo ye ye ya tale iikulundundu mbyoka yi li meni lyiilongo yi ili noyi ili. Iinima mbyono ya fa mpano shampa ya adhika ya thanekwa methano ohayi kala yo opala tayi hili omeho ganakutala, oshoka okwa tumbulwa kutya ihaga gumbilwa enkolo.

Ombuga eha ewanawa, ashike ohashi etitha ku kale pwaa na omakwatathano gopangodhi shono hashi etitha to hala wu dhimbiwe. Kakele shaashi ehala lya mwena nawa ohali lundulula ombepo yetu yokukalamwenyo nosho wo omadhiladhilo getu ga kele ge li pehala neshito otali ku wilike nuupu, oshoka owu li mehala lyeimweneneno ewawawawa.

Ohatu longitha uundjolo una twahala oku kwata oohi odhindji, oha tu dhitula komulavalava, nondhalate ndjino ohayi tu etele tukwate oohi odhindji oshoka onete ohayi kala yakola nawa yili momeya yo oya andjakanekwa nomulonga aguhe opo wushiwe oku kwata oohi odhindji.

Oohi odha talika ko odho dhina oovitamine kamana ngaashi mboka yena uuvu womeho otaya kunkililwa ando kutya naya lye oohi kehe esiku opo ya vule omeho gawo ga galuluke go gakale geli muukolele kamana. Oohi ndhino ohatu dhi kwata nee momatale nosho tuu tatu longitha iishongo, oonete nosho tuu nenge uundjolo shono hashi etitha omuntu akwate oohi odhindji.

Omapola ngoka ta twaadha moombuga dha Namibia omaleeleka go ogo holondo. Sha yela kutya kamuna oopate dhi oondudhe dhopashinanena. Ngano ohatu ga adha nee naashi tapu ende iitukutuku ohapu ningi ontsi nayi nayi noonkondo adhihe.

Iikulundundu oyo yimwe yomiishitwa mbyoka yasimana paife nohayi nana aantu taya zi kondje yiishilongo yiili noyiili shono hashi etitha nokuli miikulundundu munomukale muna ewangandjo lyina ombempo ombwanawa tayipepe ndjono hayi kala yatala unene kongulohi omanga omutenya hakukala kwaputsala nokuna ombepo oyindji unene shono hashi etitha ehala likale tali opalele ethimbo kehe monkalamwenyo yomuntu kehe ngoka teende po.

Iitale niishana, iitale niishana oyo iikwatelwa yetu yomeya mbyoka hatu adha kiitopolwa yoku shayi na ohayi tu hupitha wo oshika ohayi tupe oohi osho wo iikulya ngashi omavo. Omavo ngano nokuli ngele owaadhapo ooyene yomikunda yena oonyanya otaye ku tidha uuna wuuvu to gali kashili paveta.

Pethimbo lyokuteya aantu sho taya teya iilya ohaya humbata oombaali oonene dha zikwa ,dha zikikika .Aantu ohaya tutu nee iilya taya kutha mepya yi ukitha kolupale hoka hayi kalongelwa nawa komashina nenge tayi dhengwa koonyala yo yishiwe okuyelwa neshina nenge tayi yelwa nontungwa koomeme.

Uuulithilo olyo ehala mpoka hapu munilwa iimuna. Nomahala ngano ohaga adhika shaampoka unene ngaa miishana, momahala gokomikunda noshowo gokuushayi, hono hatu adha ko omwiidhi lela ngoka gwa ziza, hagu liwa kiimuna oshowo gwiipe oonkondo nomalutu ga kola, tse tu shi vule tulye onyama, yishi oku liwa. Ano ya tiligana nawa, yo ombwaanawa, shono hashi etitha iimuna yi kale nawa.

Ongeleka shampa yi li pomunkulo gwefuta, oyi li nawa, oshoka aanandoolopa ayehe oko haye ya ya gongale kehala mpoka. Pehala eyapuki, nuuna taya galikana ohaya yi ya pepelelwa ye wete kutya Kalunga kawo okwe ya yamukula. Konyala ito adha ondoolopa mwaa na ongeleka moka aantu haye ya ya gongalele yo ya shiwe ya popye naKalunga yo yu uve omishangwa dhe shi tadhi popi, ano elaka etoye.

Uuna aantu taya pulula noombakumbaku, nena omatemo gambakumbaku ohaga ningi ontsi. Omatemo ngano ohaga hiti mevi nohaga vulu okusikiilila eemwiidhi adhihe eenene neshona kohi yevi, nevi ohali kala li ilunga nawa shono hashi etitha nokuli oombuto ndhono tadhi kunwa dhi pitemo vukuvuku dha lambathana ndele etadhi ya dhi kale dha sheneka nawa.

Momahangano gokupakela iinima ohamu kala muna aantu yazala omizalo dha longekidhilwa owina. Mbono haa kala taa pakele iinima yishiwe yitulwe moma pakete . Yo yishiwe yi ye kondje yiilongo noshowo komahala gi ili nogi ili.

Iiyamakuti, iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka ya simanekwa moshilongo shetu shaNamibia no yili ya pewa ondjundo yina ongushu yi vule omwenyo gomuntu, shampa weshi dhipaga ekatukilo ndoka to pewa olya nyaya kogonga kepangelo lyoshilongo shetu na ohayi hili aatalelipo oku za kondje yiilongo yi ili noyi ili mboka haya hwepo peke eliko lyoshilngo shetu.

Epungu yimwe yomiimeno mbyoka hayi menekwa momapya noshowo moamhala guunafaalama nosha simana, oshoka ohashi tu etele uusila mboka hatu longo nokuli wu tu etele okatete ngaashi moosikola nenge momagumbo, noshowo oksila kondombo ndjoka hatu longitha okuteleka uuna tatu teleke iimbombo yomahangu. Epungu oli na oonkondo nohali pewa unene aantu mboka ye na uuvu wosuuka, opo ayihe yi ende nawa.

Oontangu odho oshikulya shasimana .Aluhe odha simanekwa uuna dha kukuta noha tu dhi adha tadhilandithwa momatala . Uuna megumbo muna aantu oyendjj yendji nosho tuu oto iyadha aantu keeyena kutya ota yeyape shike, yeniwe komukaga onkene nee ohaya kwata oontangu dhi tadhivulu okugwanithila oompumbwe dhoshigwana

Omashina gokutekela iimeno ngoka taga longwa paife ohaga longo ashike kugogene haga vulu okukala gasitelelwa owina nenge omenawina opo ga longe kugogene pethimbo ndyoka lyoopala. Ohaga tekele iimeno nohayi kala yili lela kohi yomeya ya nyanyukwa.

Ombuga yaNamib ehala li li kokulekule lela hoka hatu adha iinima ya yoolokathana mbyoka hatu mono meshito ngaashi oondundu, omiti omikukutu ndhono hadhi vulu okukala mehala mokno ihaamu lokwa omvula oyindji mo ohamu kala ombepo yepukupuku. Ohaku kala kwa talala uusiku ko uusiku okwa pupyala nayi nayi.

Uuna aantu taya popi uunafaalama ohaya tsekanene e taya paathana omayele yo ya shiwe ya kundathane nkene ye na okulundulula iiyimayi niilikolomwa yawo yonuumvo nenge sho taya munu iinima yawo nga. Ohaya kala taya paathana omayele noshowo okulongathana omikalo omiwanawa dhokukuna oombuto dho dhi ime nawa.

Monena ominino dhAachina odho hadhi tetwa dhi wape dhi longithwe miikunino dho tadhi mangelwa nduno kumwe tadhi tsuwa uumbululu, opo aantu ya wape okutekela iimeno yawo. Shino ohashi ningwa nelalakano opo ya hupithe omeya kaaga pite niimaliwa oyindjiyindji.

Uunafalama woondjuhwa owo wumwe mboka tawu dhana onkandangala moshigwana sha nakanena notawu kwashili paleke nokutya aantu oyena oshielelwa sha gwana oshoka oondjuhwa ndhino odhina ombiliha niikulya myono hayi liwa koondjuhwa ndhino oyina ombiliha mbyono hayi etitha oondjuhwa nokuli dhi tane muule wethimbo efupi nome endelelo shono hashi etitha nakudhi muna amone iimaliwa oyindji yindji yindji.

Omuzalo gapa muthigululwakalo ngono hagu zalwa kAawambo. Ohaya zala ne ngashi oondhelela naakulukadhi oya te gelelwa ya kale ya zala iikayiwa noshowo omagwe mothingo. Aluhe omizalo dhino ohadhi zalwa piituthi ngashi oyo hango, oshiipe, nenge puna ezaleko lyokanona lyonyoka nenge puna oshituthi shopamuthigululwakalo ngashi ekulo lyelo noshowo elalo lyegumbo.

Miitunda yimwe aantu sho ya kala haya longo omapya gawo oya kala nokupapula taya longitha omatemo, ashike muuyuni wanakanena sho mweya uutekinolohi noshowo Iinima yopaungomba ngaashi omashina gomambakumbaku gena omatemo taga vulu oku galagula evi nawanawa, otwi iyadha pweya omambakumbaku gena omatemo ga yoolokathana hi ili nogi ili, gamwe ogena omatemo gokupala gamwe ogena omatemo gokuhalakanitha evi eta lo kala lya thethelekana nawa.

Opuna oondunda dhimwe dhokulala nkene dhatungwa odhatungilwa onomena wina, ndhono aantu haye dhihiile koondola omathele gaali nomilonga ndatu nenge shikololela komwaalu ngoka gwatulwapo kumwene gwehala, shino ohashi kala oshaanawa, oshoka omuntu ohololala omakumbatha omatokeletototo, taga nika nawa noho aguminemo oondjodhi oombwanawa.

Okathima koohi okatine, mono omo moka twaadha oohi dhili kohi yomeya moka tadhi mbwidi notadhi yogo dhamanguluka. Oohi dhino kala nee dhili pamaludhi, dhimwe oonene dhimwe ooshona nohadhi yogo ufuuli. Uuna tadhi tembuka, ohadhi kala dhi ikwata momishilila tadhi ngongola nawa nawa opo dhi shune. Ohadhi kala uunene dhili kohi yomeya hoka kwatalala nawa ko okuna ombepo ndjoka yena okufudhila mo.

Uuna aantu yi ipyakidhila nuu nafaalama woku longa olwiishi . Ohaya kala unene pohala mpono puna omeya ga gwana oshoka olwiishi oluhole omeya . Olwiishi oluli oshi kulya shimwe hashi longithwa unene ngaashi moondolopa noshowo halu longithwa uuna kuna oshi kukuta ano kuna ondjala aantu ohaya haalekwa omalwiishi yo yaali nee yakute noshowo yiikuthe ondjala.

Uunafalama wongashingeyi ngele aantu taya tulamo ominino dhokutekela iimeno ohadhi fulilwa omikanka dhono dhina okukala dhuukilila opo kaadhi goyoke monakuyiwa.

Omukunkulofuta ogo ehala ewanawa, oshoka komukunkulofuta huno ohatu adha ko ombepo tayi pepe ya yela nuunene aayendanandjila oye hole okuya ya tale efuta lyetu nkene tali pepe nuuna nduno wa adha efuta lya pindjala owu na okukala wu li ohanda sho to ende pooha dhefuta naaluhe aantu ohaya keelelwa kaaya hedhe unene pooha dhefuta uuna lya pindjala, opo ya hupithe oomwenyo dhawo.

Omitungilo dhomagumbo gaawambo yonale oyali haya dhike niithini ano iiti ndele tayi kolongwa meni. Oya kala nee haya dhike oondunda dhawo dhomwiidhi taye dhi kumbu nomwiidhi ndhoka hadhi muwa momadhiya shono she ye etele omagumbo gawo opo ga kale go opala lelalela uuna sha dhikwa nuunkulungu sho oshakumbwa lela sha kumbikika.

Oshigandhi osho ompunda onene ndjoka ya kalako hayi siikilile uuyamba wiilya megumbo, noya kala unene hayi longithwa kAawambo okusiikilila iilikolomwa yawo ngaashi omakunde, iilyaalyaka, oshowo iilyawala. Oshili nduno sha simana, nomonale aantu oyali haya ti omuntu omuyamba ngele okuna omashisha ogendji noongombe odhindji. Oshigandhi oshina nduno okusilwa oshimpwiyu, na ohashi ningilwa ondunda yawo yi ikalekelwa, opo kaali lokwe meni.

Okaholongo okanamwenyo kamwe ke lipo ka ndjanga ko okuluma ke na ewulumo limwe lya pitilila uuna wa adha taka nuka mpono nenge taka matuka oto hala kutya omashendjo oshoka oha ka matuka ondapo ndji yoshimbungu kafa uukodhi tawu ka lala.

Iimeno yanakanena inayi pumbwa oonte dhetango, aantu ohaa vulu okulongitha oolamba. Niimeno mbino ohayi mene ashike nawanawa fa fa iimeno iikwawo taa longitha omatungo yo taa longitha oolamba dhomalusheno tadhi longo olusheno nenge kolusheno lwoketango shono hashi etitha iimeno yi mene nawa noyi ime nawa.

Uunafalama wokumuna omandjembele ngoka hatu longitha moku eta po nenge mokushita po omaviinyu omulyoolyo kamana, na ohaga longithwa unenenene mokunwa miituthi nosho wo pomahala gomalandithilo, shino ohatu shi monene unene komahala ngeya lela gokoKaiti nosho tuu moshitunda shetu Namibia.

Oomwe odho iinamwenyo wumwe wa nika oshiponga. Aantu opo yi keelele kokulika koomwe, ohaya landele meendunda dhawo dhokulala oonete, mono haya kala yi isikila mo opo yi igamene komukithi gomalalia. Onete ndjino ngele ino yi edhila nawa, oto adha mwaya oomwe, e tadhi kala naa tadhi ku tosolele mo nawa, to piti wu na omapuya.

Omahala gomatalelepo, omahala ngano gomatalelepo ogendji moshilongo shetu Namibia, mono hatumono aataleli oyendji yendji tayeende nomahala ngiili no ngiili taatala uuyamba wa Namibia nankene evi lyetu lyashitika. Aataleli oyeli née pomahala gayooloka no ngele aayendi taatalelepo omahala ngano ohaazi oshimaliwa shono tashi nkondopeke eliko lyoshilongo shetu.

Evi shampa lya longwa kembakumbaku oli vule ndyoka lya papulwa koonyala, oshoka ohali kala nawa lya galuka nawanawa. Omambakumbaku ogo dhingi ngele tashi ya pokutanauna evi, shoka hashi etitha aantu ya longithe owala omambakumbaku ihaaku papulwa we, oshoka nuukolele wolutu owu li wo wa gwa pevi paife kawu li we ngaashi wa li muuyuni wonkulu yonale.

Oshinanena otashi endelele, paife aantu iha ya longithawe omatemo naanaa. Iilongo mbi ya putuka aantu ohaya longitha ashike uushina mboka woku helela iilya hono ha ka vundagula evi nawa nawa, omanga wumwe otawu longithwa wo okupulula haka longithwa ashike kiikaha, iha ka pula omahooli ogendji, ko ohaka longitha ethimbo nawa.

Oohi odhili tadhi dhana onkandangala ngele tashi ya paliko. Eliko lyoshilongo shetu unene olya endekela ombunda koshikondo shoohi, noohi ndhino ohadhi landithwa miilongo yiili noyiili tadhi eta mo eliko moshilongo shetu.

Hamutoka kanyandi, oondhila ndhino ohatu dhi mono uunene dhili kombanda yomeya hadhi kala tadhi li uupuka, nenge ethimbo limwe oto adha shaampa nokuli omvula opo ya loko hadhi kala tadhi tuka. Ohadhi tupe wo omandhindhiliko kutya omvula oya loka onene natango otayi ka loka ethimbo nuule sha yela kutya otaku kala kuna oshitosi, omvula tayi tupe omuloka omwaanawa.

Omukalo nguno gopashinanena iimeno oha yi shashwa omiti opo yi kokelele yo yishiwe okwiima meendelelo no nondjungu yimwe oha yi ayihe ka landithwapo yi wape okupa nakwiilanditha iiyemo iiwanawa.

Uunafalaama yoondjuhwa paife ohawu kutha ko uuyuhwena kooyina e tawu wendwa noowenda dhopashinanena. Okayima okashuushuka, ihe konima yomasiku ondjuhwa nale onene tayi landithwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi landithwa kombiliha, dho odhi na iilandulu, omolwa omiti ndhoka hadhi wendelwa. Odhi na ekandule po lyomukaga, opo puuwanawa wadho mpoka.

Uunamapya nuuniimuna mono iikondo yi ili noyi ili yopaunamapya nomauniimuna yi ipyakidhila nokusila oshimpwiyu iimuna opo ya shiwe ya likole ko sha ,ya mone ko iilongomwa mbyoka nenge iinima yilwe ngaashi omahini, iipa yoongombe yo ya shiwe okuyi nduluka ye yi shitile miinima yilwe tatu vulu wo okuyi longitha ngaashi oongaku tadhi zi miipa nenge omahini taga longwa, nosho tuu.

Iikulya yokutekula oohi oyo yimwe yi li tayi dhana onkandangala ngaashi kwaamboka taya ningi omatale goohi gopaumwene, ya hala okutekula oohi ya wape ya longe oohi, dho dhi vale. Ya wape ya longe oshimaliwa she shi kale moondjato dhawo. Iikulya nee mbino ohayi tekula oohi, e tadhi kala dha ondoka dho tadhi valathana nawa pwaana engambeko lyasha.

Uulongelwe wuunamapya nuuniimuna ohawu etele aantu uunkulungu mboka wa shigako eelela, ngele tashi ya mokumuna oohi. Shino ohashi etele aantu ya kale ya zala omizalo tadhi ulike kutya aantu aanafaalama. Osho wo uuna ta ya longo ohaya longo niilongitho mbyoka yi na sha nuunafaalama woohi. Oohi aluhe oha dhi munwa pokuma mpoka pu na omeya opo dhi shiwe dhi koke nawa.

Koomahala hoka haku kala kuna ombepo ethimbo alihe naaluhe okuna omutenya gwatsa gwakwata miiti tagu pula kolutu. Oha ku kala iimeno ya kukuta omolwa kwa kambela omvula ihaa yi loko nawa. Ko okuna omutenya unene tagu fikepo iimeno mbyoka ya mena. Sho osho wu wete ayihe to tsakaneke melundu ohayi kala yili momamanya shashi ohamu kala ombepo onene tayi pepepo evi nohayi kala ya kukuta molwashoka okuna omutenya.

Toshwa koonte dhetango manga ongula wuli pehala lyi ikalelwa lyayela lyino ombepo tayi pepe nawa hoka nangoye omwenyo goye tagu hala oku tindilapo. Omahala ngano ohatu ga adha ombinga noombinga muuyuni awuhe ga nuninwa aayenda nandjila.

Omuyenda ihe ende ina telekelwa ondjuhwa. Onkene omuWambo okwa kala ena oshinima shono kutya megumbo ihamu vulu mukale kamuna nande ondjuhwa yasha oshone wu wete haya munu oondjuhwa dho tadhi vala ne dhotadhi tana. Omagumbo goondjuhwa oontokele okwali ga tseyikwa nawa anuwa egumbo ndjiya hali kala lina oondjuhwa oontokele nodhali ne hadhi dhipagelwa etadhi ku ndithwa aayenda nenge wo onga omwelelo gwa kehe esiku.

Uunkulungu woku thaneka mbono hatu adha mAfrika oyendji oshowo mAawambo yi ili noyi ili, aantu mbano okwali ne haya thaneke monkulu yonale komamanya ngoka taya adha miihwa nenge mokati koondundu moka haya zi, nelalakano lyoku koneka ehala mpono yeli nenge lyokuli opaleka opo likale tali monika nawa. Oyali ne haya thaneke niinima oyindji ya yolokathana.

Omashina goku tekela iimeno ogamwe geli dhingi nohage shi ningi ne endelelo nono ndjungu, shino ohashi hupitha omunafalamo opo kaakute aanilonga oyendji yendji a hupithe she shomo ndjato. Nuuna taga shashimine iimeno mpano ihapu kala ombunda oshoka otaga longo ashike kugo gene taga shoshomeke apehe mpo, gafa omundilo gokwenye.

Oonete dhokuyula oohi odhili pamaludhi ogendji. Aantu ngashingeyi ohaya kambadhala oku longitha oonete ndhoka tadhi longwa dhopashinanena eelela mono nohi nokuli itayi vuli oku pita pombululu yimwe nande nande, shono hashi etitha nokuli oohi dhi kwatwe nuupu oshoka ohadhi vulu oku edhililwa mo muunete mbo woshinanena.

Onete yokukwata oohi ndjono ha yi longithwa unene moku konga osheelelwa. Momuthigululwakalo gwaawambo aantu oyendji oha ya longitha oonete oku kwata oohi momatale, momadhiya nomiishana shoka ha ye shi ningi nelalakano lyoku konga osheelelwa sha kehe esiku, nenge ya landithe yiimonene mo iiyemo.

Ondjamba shampa ya panuka ko koshigunda nenge mondhalate moka hadhi kala dhili megameno, ohadhi vulu oku eta iiponga yomoondjila nenge oku hanagula po iilikolomwa yomomapya niimeno yaantu osho wo omiti tadhi pundula ashike ndhoka dhi li mondjila nenge mepola moka tayi ende. Ondjamba oshinamwenyo shimwe shi na oonkondo kamana kandongo, nuuna we shi mono oto hala oku fadhuka po oshoka oshitilithi wo.

Iikwamalusheno moondundu ohayi pula iimaliwa oyindji oshoka omahala ngaka ogagolimana na ohaga eta aantu yalande iilongitho oyindjiyindjiyindji shono hashi ka eta opo omahala ngaka gamone olusheno lokulongitha megumbo noshowo omakwatathano galwe.

Iikwamawawa uuna yili megumbo ohayi putudhilwa ashike pehala limwe, ohayi kala owala yili moodhalate yimwe mo, yo oyi hole woo poshiima puma omeya opo yi vule oku yoga yiikuthe uupyu, shino ohashi e ta nee embwangu limwe lyoondjuhwa, noombaka nosho tuu. Nuuna nee shampa wa adha dha yakula eshito ohadhi kaleke.

Omakende ogo oludhi lumwe lwoohi ndhono hadhi kwatwa momeya. Shaa nee omatalala ohaga kala kaageshi omatoye, ashike shaa ga kukuta oyo onyama lela ndji ya shiga ko na uunene shampa ga kukuta nomasipa gago oto vulu okuga hiya mo nuupu, ashike shampa omatalala onuudhigu wuhiye mo omasipa ngo.

Iikwamboga mbyoka hatu likola muunamapya no ohayi tu etele wo iiyemo yopashimaliwa mbyono hatu longitha mokukwathathana monkalo ya kehe esiku. Iikwamboga mbino oyina ongushu yo ohayi nkondopaleke uundjolowele wetu noku tu wathela tu kale tu na onkalamwenyo onde nolutu lwa koleelela monkalamwenyo ya kehe siku. Shino oshili sha simana monkalamweyo yomuntu kehe uuna tatu yi li.

Aawambo shaa omvula ya loko, ndee kiishana oku na omeya ogendji lela, oha ya vulu oku fula iishana , ta ya longo nopolohalama ya shanakulya osha nakulonga opo fa longithe omeya ngano pokwenye, ngaashi oku tholoma eendjopi, oku yekela iimeno yawo momagumbo.

Ondjambapaula oshihwa, oshinamwenyo shoka oshinenenene shi mokati kiinamwenyo iikwawo mokuti, nuuna sha panukamo, mokati ka ya kwawo, oyi hole ha yi ende ehwata. Shaa wa adha ta yi ende oyo alike oha yi ithanwa ondjamba yolupangi, ndjo ne yi li ya nika oshiponga nokuli. Uuna we yi mono, oha ku tiwa ino yi shoshomeka, oshoka oha yi tila omundilo.

Aantu shampa yu uvite uupyu ohaya kongo ehala hoka taya vulu okuya ya ka yoge omeya. Omahala gokuyoga omeya ongaashi oondama nenge gamwe ga longekidhilwa owina ga tungwa pashinanena lela ga nuninwa owala okutulwa omeya ga kale taga yogwa. Aantu ohaya futu nduno yo ya vule okuyoga nawa, aantu taya kala ihe taya yalula kowili, omanga yamwe ohaya ningi nelalakano lyokuyoga taya ningi omathigathano.

Nakamela shapa wadha eli pomwidhi ngwanzinza ohali angundjila ashike shapa amono kutya melundu omuna omano moshigunda ohaziko tatondoka uka Komano hoka, oshoka okuna eyulumo, nokuluma unene ngele tashiya pokulya omakunde gokomano, kalalamela ohaketuwathele ngashi pituthi yo kilisimesa nosho tu pituthi yimwe wo nenge mokungandja ongalo.

Oombuto odho oshinima sha simana nohatu dhi mono uuna twa likola iilikolomwa yetu miikunino noshowo muunamapya wetu. Shika ohashi etitha oombuto tudhi pungule tse tu vule okudhi tula moshikako shi tashi landula ko shokulonga momapya. Oombuto odhindji otatu dhi adha moositola, omanga dhimwe otatu dhi adha komatala hoka tadhi landithwa.

Uuna omuntu wuli moshikuku shondjuhwa, oshoka odhina ezimba ewinayi noshonosho aantu ohya zala uunima komilungu nokomayulu opo tu keelele eshikisha, eshikisha ndino ohali vulu oku etelelwa kondjuhwa hali ithanwa anuwa eshikisha lyoondjuhwa, lyo ohali kala edhigu nekunku ndyono shampa lyeku kwata otoka keelelwa koshipangelo.

Iiyamakuti oyo yimwe mbyoka hayihili ayenda nandjila yaze kiilongo niilongo yeye yatale iinamwenyo mbyoka yomokuti niithitukuti nosho tu mbyoka tayinyenge moshilongo shetu, mbino aluhe ohayikala ne moluhwa mono yimwe oha yili omafo omanga yimwe ohayili eenyama dhiyamakuti ikwawo nashino ohashikala oshanawa una atalelipo yeya moshilongo shetu.

MAawambo omwa kala ohango yomuthigululwakalo hayi ithanwa kutya ohango yiitsali, nomoshitopolwa shaMusati kuuninginino woshilongo nenge konooli yoshilongo okwa kala oshitunda shimwe hashi dhana ohango ndjika yiitsali hashi ningilwa mondoolopa yUutapi. Aantu ohaya kala nduno ya zala iinima yomuthigululwakalo naanenentu ohaye ya nduno ya tale shoka tashi inyenge pehala mpoka.

Okashina kokupulula ongwena hoka haka longithwa okupulula ongwena opo ehala lyi kale tali monika nawa lyo olya yelekana shino ohatu shi adha uunene ngaashi muupale wokudhana omatanga, muupale mboka woku vululukila aantu uuna taya ende pomahala ga yoolakathana. Okangwena hano ohaka kala ka talala nawa shampa wa adha ka kululwa nokuli ito hale oku za po.

Opuna oshimeno shono hashi enditha aataleli po ya yoolokathana taya zi kiilongo yi ili noyi ili, shili kombuga yaNamibia. Oshimeno shino oshili sha simana nohashi etitha aataleli po oyendji noonkondo shono shili tashi nkondopeke eliko lyoshilongo shetu noshowo aantu taye ya oku tu pa nkene omithigululwakalo dhawo tadhi ende notashi pitile mookukundatha mokupopya uuna twa tsakanene nayo.

Iikulundundu moshilongo shetu oyindjiyindji, iikulundundu mbino ohayi etitha oondundu dhi kale dhina omalupe ga yoolokathana shi ikolelela kutya ondundu ndjono oye yapo uuyuni wuni. Oondundu dhimwe odha ningwa nale muuyuni waka dhilongela omayovi omathele nomathele ga pita po. Eendundu odhili oshinima shasimana oshoka unene ohadhi etitha omvula wo shono sha simana unene.

Komukunkulo futa olyo eha limwe ewanawa. Nuuna nee to ende komukunkulo futa oto mono iinamwenyo yayoloka ngaashi oodhila, oohi niinima yilwe wo. Kimukunkulo futa hono oha tu adhako evi ndi lye wlekana lyehekevi lyo ewanawa noku enda noshowo noku lala. Mono ho adha aantu taya kutha uupundi wayo yaka kuuntumbe komukunkulo futa oshoka ohaku kala kuna ombepo tayi pepe nawa. Taya tula omadhiladhilo pehala.

Iimeno miikunino ohayi kala ya gamenwa hayi ningilwa omatala goonete ngoka haga vulu okupita oonte dhetango nombepo opo iimeno yikale yapepelelwa nawa, shika ohashi kwathele oshimuke shikale po ethimbo moshikunino oshoka itashi yi nombepo.

Pamuthigululwakalo momagumbo goshiwambo omuna oondunda hayiithanwa oshini, shono hatutsike iilya opo twiimonene uusila, oshoka monale kapwali omashina gopashinanena gokutsitha. Poshini ohapwaadhika oluhwati, omihi, oshini naaluhe ohapukolongwa neloya. Pashiwambo ngele mwene gwegumbo okwahuluko iishini ohayi fumvulwamo etayeekelwahi miihwa.

Iiyimati yoludhi nduka oyina oovitamine odhindjidhindji dhoka hadhi kwathele olutu nosho woo uundjolowele womuntu wukale wuli nawa wukale wahwepopala. Aluhe oofalama ne dholudhi nduno ohadhi kala oonenenene ohadhi kala aluhe tadhi pula oshimaliwa mondjato okulanda omashina oshowo oombuto dhiilikolomwa yafa mpaa.

Ongalamwithi yaShiteni oshimbombo shAawambo sha simaneka kaluudhe nomukwambi ngu ihaa kuta inaa nwa ontombo . Shampa wa adha sha telekwa ,olundji ohashi tekelwa aayenda oshowo uunona megumbo opo wu kute opo kaa wu kale wu na omapunda ga kwagukila. Oshimbombo osha simaneka kaluudhe oshoka ohashi kokeke omuntu pela sho oshin a uukolele kamana kandongo.

Omahala gamwe ngoka haga pepw ombepo ya yela ndele nomwenyo guliko o kutya ogwali gwa ziyalala hagu ziko gwa yela oshoka ehala lina ombepo tayi pepe nawa tayi tula omadhilaadhilo gomuntu pehala. Omahala ngano aluhe ohatu ga adha ngaashi muumbugantu mono hamu kala aayendanandjila nuuna aantu ysa epupyu ohaya ki idhenga new momeya mono yo yi iyoge yo taya yo nee, tayanu taya nyanyukwa pamwe .

Uunafaalama wanakanena mbono tawu longitha omashina gopashinanena lela mokulonga noshowo mokunduluka po sha. Omashina ngano ohaga longithwa ga kwatele kumwe iinima mbyono ya li yi na okulongwa kaantu niikaha yawo. Oge li po nduno mokunduluka nomokuteya iilikolomwa mbyoka hayi longwa muunamapya moka, opo ga vule okulonga taga endelele ge vulithe aantu.

Omahala omawawawa omo ge li moshitunda shetu nogendjigendji. Omahala ngano ohatu ga adha miitopolwa ngaashi unene yokuumbugantuzilo hono ku na ombuga kaaku na naanaa omatungo ogendjigendji, ihe oku na owala oondundu nosho tuu. Iinima mbino ohayi etitha aatalelipo ya kale taya endaenda yo otaa lala mpaka naa mpeyaka oshilongo ashihe nelalakano lyokutalela po.

Iimeno shampa ya kunwa palohika ngashingeyi, ohayi kala ya kunwa ya ukilila nawa no ya ziza nawa. Aantu yo oaife ohaya kunu owala iimeno taya kunu mpoka pena ominino dhoka hadhi tsinine iimeno omeya, nelalakano opo omeya ngano kaga kale taga tsinine ohaga kala nee taga ndonda gu ukilila mevi nana mpoka pena omidhi, dhoka dha pumbwa omeya dhiimeno. Naashino ohashi eta iimeno yi koke nawa.

Shampa wa mono to litha, ihe otaku zi iikogo iiluudhe yi li konima yekothi lyoye hono shi tseya owala kutya owa pumbwa oku ka litha wu li pooha dhegumbo, oshoka omvula ndjono otayi ku tsu omeya nawanawa ndele e to tameke wa kwatwa nokuutalala, shi to ka thika megumbo oto kakama ashike wa fa okambwa.

Uuna aantu taya ningi omapekapeko shi nasha nuunafaalama nenge noshimeno shontumba, ngaashi unene mbono taya longo nuunamiti yena oku nduluka po omiti dhoshinanena lela dhono tadhi panga omikithi dha yoolokathana nosho nosho. Oyena okuya kwaamboka wo yeli oonzo dhuuyelele mboka wa simana yo yeshi omaludhi giimeno oyindji no mauwanawa nosho wo uuwineyi wago. Taya shanga nee yo taya thaneke ya shuwe ya ka kaatumbe ya dhinde nawa uuyelele awuhe.

Omatama oge hole mehele mwa talala ohaga kala gena omalwala ga yoolokathana. Oomeme yamwe oto adha yega dhengamo lela momuhoka ogendji gendji nuna twi iyada wana oshiyelelwa omatama ngano ohaga vulu oku elelwa ogo geke. Ngano omatiligane gapya lela lela aantu yamwe kayega hole oyehole ngeya gadhi dhwa.

Uunafalama wanakanena otawu etitha aanafalama mboka aankulungu ka mana, ya longithe omiti dhopashinanena yo ya vule oku muna oohi, oshoka ihadhi muninwa ashike mefuta, ngashingeyi otadhi vulu oku muninwa momatale goohi, ngoka haga tungwapo kaanyu niikaha yawo, opo ya mono oohi, yo mone oshiyelelwa shiikalekelwa, nonkalo yiikulya yili nawa.

Oondama dhopashinanena moka aantu haya yogo oho adha pu na omatala ga tulwa iipundi ya longekidhilwa owina nelalakano opo aantu mboka taya yogo ya ka kuutumbe po uuna ya mana okuyoga. Aluhe ohayi kala ya longwa miitenda, opo yi kale mekwatathano nawa nomeya, yo kaayi ole wo, oshoka shampa ya longwa miipilangi otayi olo, ihe ohayi longwa miitenda iiyelele iiwawawawa.

Ope na omilonga dhimwe dha pita pokati komakumamanya omanenenene nomilonga dhika odhi na oonkondo oshoka opo dhi pite pokati komakumamanya omanenenene moondundu moka odhi na okukala dhi na oonkondo, oshoka omeya taga kunguluka oge na okukungulula po omamanya omanene nomashona nevi wo opo ga vule okweeta po olweendo lwago nondjila yawo yi kale ya palwa yuukilila yi ka thike kethikilo.

Elongelokumwe lyo adhiladhilo nokupaathana omayele muunafaalama ohashi etitha opo iinima ayihe yi ende nawa. Niilikolomwa ohayi kala ya nyanyukwa tayi imemeha uuna ooyene ye ya kalela. Uuna taya likola ohaya likola nomwenyo gwa yela.

Eteyo ohali nyanyudha aanafalama. Omuwambo okwa popya kutya shoka to kunu osho ngaa to teya, nuuna nee eteyo aluhe ewanawa ohali etele omuntu iimaliwa oyindji mondjato nenge omunafaalama ngoka iimaliwa oyindji mondjato. Nuuna eteyo lya fa ngaa tali yemateke nena ihali eta po sha. Ohali shololitha omuntu.

Shampa wa adha omuntu e li pokahala keyimweneneno okawawawa ngeyi ke li momeya nokuli, oshili omwenyo ohagu kala gu uvite ombili. Mpano ohaya vulu okukala po taya nu uunima wawo e li po lela omuntu gomuhona e li mokapundi kevululuko ta li omandjembele nosho tuu. Uuvithe nawa omwenyo gwe. Naampano ohapu kala ombili yopamadhiladhilo, oshoka iha ipula we iipambele yopankalathano.

Uuntangu owo wumwe womoludhi lwoohi ndhoka dha simana. Nuuna nee manga inawu ninga oohi oonene ohawu tulwa momeya e tawu kala wu li po wa ningilwa kutya wu koke wu ye wu shiwe okuliwa oohi ngaa dha kola dhi na oontumba kadhi shi owala uuyengele wowenewene.

Oombakumbaku dhopashinanena odhina oonkondo, dho odhishi okuzapo nokuyapo oshoka ohadhi dhipaga iilonga nohadhi vulu okulonga iilonga mbyoka iidhigu opuwo, oombakumbaku ndhino ohadhi tukwathele mokulonga nawa evi lyetu ndjoka hatulongitha oku konga iilikolomwa niipalutha yetu yokomvula.

Ombuga, ombuga oshiyopolwa shimwe shili muumbugantu waNamibia shina evi lyayelekana, mombuga muno ohamukala ne muna uutalala ngele tashiya uusiku manga omutenya okuna omutenya ngwiya gwetopopya ngwiya takutiwa ila mutale nenge ngwiya gokutala iitenya ngele oshantuka po ngaa. Ombuga oshinima shimwe hatyi hili wo naataleli po.

Aantu miikunino uuna taya likola iilikolomwa yawo shaashi oshikunino oshinene, ohaya kogeke ashike etemba kembakumbaku lyo embakumbaku tali ende ashike pokati komiti mpono ne taya kutha iiyimati, shino ohashi longithwa uunene ngaashi miikunino mbiyinasha neengongo, omafawunena, omayapela nosho tu, opo aantu yashuwe okweendelela yoyamane mbala.

Aantu yongashingeyi uuna tayali uulalelo iinima ayihe ohayi tulwa owala poshiyaha shimwe ,opo ngaa to adha oshimbombo, po opo ngaa to adha omboga ndee nomweelelo gomuhoka. Shino anuwa elalakano anuwa otaya ningi oshikunde nona ,anuw oshinamumwe shethimbo lyongashingeyi ndele aniikulya ohayi endepo nawa uuna ta yeyili

Omagumbo gaantu mboka yi ikalekelwa ano aayenda nandjila. Omahala ngano ga yela ohatu ya kulilemo aantu mboka taya ende okuza mpaka naampeyaka ihe kayena mpoka taya lile nenge taya kalala ,onkene oha yega futile nee yo taya yakulilwamo ,niipumbiwa yawo yakehe esiku ngaashi okulya oshowo okulala. Ohaya kala gena iitaafula yayela yo opala oshowo omalapi gayela omatokele.

Omatama ogo gomiiyimati mbyoka hayi dhogeke omuhoka. Omatama oga kala ko gasimanekwa, aawambo yamwe oyakala haye gakukutike nokugakukutika nokuli, shono hashi etitha ne gatowalekithe omuhoka gogalonge peha lyoosoopa dhi dhoshinanena.

Ongombe ngele ompe opo ya holokele mo moonkwawo natutye opo ya landwa, uuna opo nee ku keelelwe kaayi fadhukepo ohayiangelwa moshiti, nenge momiti ngoka gu li po opo yi kale tayi ndjanga ashike, yo tayili pooha dhomuti ngo opo kaayi fadhukepo. Shino ohashi ningwa unene nelalakano opo yi igilile omudhingoloko opo yi shiwe oku kala yili moonkwawo nawa noya manguluka.

Okandjambameya okathitukuti hoka ke hole momeya ano shampa wa adha ka talama kombanda yomeya oto hala wutye ka kena oshiviha. Oke hole unene oku yoga momeya, nuuna wa adha ka zimo ongele shila taka ka konga uukulya wako kooha dhomulonga, shono hashi e ta nee aantu ya kale ya tila momeya oshoka shampa wa adha puna ondjambameya nena noongandu kadhi li kokule.

Aatalelipo uuna taya ende pomahala ga yooloka ohaya tsakanekwa unene kenota ndoka edhigu ,shono hashi etitha nee ye ende niipakete yawo yatulamo iikunwa yawo nenge ya kalande pehala mpoka ta yayi . Oha ya adha nee pena uuhalasa wa yogwa uuyelele ndele naashoka u upika omuligu apone omalovu otaga pitipo nawa nombili oshoka iinima oya yela.

Aantu payife ihaya tekele we taya longitha iikaha yawo. Ohaku fulwa owala ominino etadhi tsuwa oombululu, nenge ndhoka dha longwa dha shitwa hadhi kala dha tsuwa nawa dha longwa nale shono sha pumbiwa oku patulula ashike kopomba yomeye go omeya taga nukamo gashiwe oku tekela iimeno yi koke.

Omashina goku longa oopate, ngano ohaga longithwa unene ngele aalongi yoopate taya longo iilonga idhigu. Ngaashi oku fula omalambo nomikanka dhopate. Una nee taga tembuka aantu ohaya longitha oololi dhiya onene nene. Opo ya shiwe yega londeke, yashiwe oku ga fala pehala mpoka ga pumbiwa.

Ekangelamali okameno ka kala momuthitu haka mene unene mpoka puna omamanya nohaka longithwa kaawambo oyendji ngaashi okupanga ombwela nenge omeya gako taga fulukithwa, opo aantu ya hupilwe nago ya pangwe kuuvu wendjandja.

Omahala ngoka giikalekelwa gokuyakula aayendanandjila naatalelipo yokoondje dhiilongo nenge yomahala ga yoolokathana, aluhe ohaya kwashilipalekwa kutya pehala mpono toyi opu na esiga lyokuyothela opo ya vule oku iyothela oonyama dhawo noshaashoka wo ya hala okutema. Omahala ngano konyala ohaga kala ga longekidhwa ga longekidhikika ge na iipundi mbyoka ya longekidhilwa owina ta pu vulu okuyothelwa noku uhalwa.